Ŋutsuwo le ɣe ɖum tɔ kple dzidzɔ eye wodo woƒe afɔwo ɖe dzi. Ame le ʋu ƒom. Wole asiʋuie ƒom le fima. Exɔ le megbe eye ame aɖewo nɔ anyi ɖe megbe le nu kpɔm.

Nu ɖuɖu le edzi yi le teƒe sia. Ame aɖe kpl eƒe ƒome, evia alo nɔvia wole nu ɖum. Wole nu ɖu le agbawome. Ekplɔ̃ le edzi nuɖuɖua le eye nuwo le xɔa, eye nuwo le xɔa me.

Nufiala kple nusrɔ̃viwo le exɔ me. Exɔ me lolo ŋutɔ. Ekplɔ le exɔ me. Enuwo le ekplɔ dzi eye sukuviawo ɖɔ gankui. Woƒe nufiala hã ɖɔ gankui eye wole nu fiam wò.